Kulabantu abaphandle abahlezi emabhentshini ayisitshiyagalolunye. Kukhanya kulebhilidi eliluhlaza okwesibhakabhaka njalo kulebhokisi elikhanya lingelokulahlela ingcekeza.

Kulamadoda ayisithupha, labantu abangomama ababili abahlezi etafuleni okutshengisela ukuba bebenatha itiye. Bahlezi ezihlalweni eziluhlaza tshoko.

Kuleligumbi kulabantu abahleziyo ezihlalweni okutshengisela ukuba basemhlanganweni. Kuhlangene abansundu, abamnyama, njalo kulezigubhu zamanzi ezifakwe phezulu kwamatafula amnyama.

Lapha kusesibhedlela ekiliniki, okubhaliweyo ngamabala amakhulu kukhanywa kuyakhwa kulamplanka ngaseceleni atshengisela ukuba indawo isangezelelwa.

Umfanekiso lo utshengisa indawo engaba sesibhedlela, kungaba ngudokotela labomongikazi abamileyo. Bagqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka njalo bagqoke lamagilavusi ezandleni.

Kulomtshina omkhulu kakhulu ongumbala oluhlaza otshengisiweyo lapha, njalo kuleminye imitshina efakwe ngaphezulu kwamakhabothi engazathi imncane.

Lapha kusendaweni ekhanya lasesibhedlela kulamafasitela avuliweyo kulojaha ohleziyo ngasendaweni yokulala embhedeni. Kulomunye ongumama okhanya emile egqoke ezibomvu kubelomunye ohlezi kuwheelchair ogqoke ijazi.

Kulesisitulo esilombala oyibubende ngasenyaweni kulombala oluhlaza okuyisibhakabhaka esifakwe sodwa ngaphansi.

Kuleligabha elilombala omhlophe lombala owesibhakabhaka kutshengisa ukuba lamaphilisi angamatshumi ayisithupha aphakathi kwaleligabha.

Kulegabha elitshengisela ukuba ngelamafutha okubizwa kuthiwa yi diprobase awokugcoba ebusweni okulabo abalamaqubu okubizwa kuthwa yi eczema.

Kulamabhokisi awamaphilisi atshengisa ukuba mane elilodwa lawo kuleAsprin ebhalwe ukuba ibiza 11.99 kube lelinye ibhokisi eyi500g elibiza 8.99.

Kulomuthi osesigubhini esincane ovaliweyo kanye lebhokisi lakhona elombala oluhlaza okwesibhakabhaka ubizwa kuthiwa yi "Tryline". Ungumuthi wokukhwehlela.

Kulabomama abayisikhombisa abamileyo lamajaha amabili. Bame ngemva kwamatafula. Emajaheni kulejaha elilodwa eligqoke okumhlophe elinye ligqoke ezomnyama lomunye owesimame ogqoke okumhlophe.

Umfanekiso utshengisa eshelifini kulamabhokisi awemithi eminengi kakhulu ehlukahlukeneyo njalo kulebhokisi eliseceleni kwaleli ishelifi elingelalutho elifakwe phansi.

Kulenqumbi yabantu ehambayo kulomgwaqo. Kukhanya kulabantu bomthetho, owesifazana oyedwa lamajaha amabili abagqoke okomthetho. Kube labanye abantu abangabalandeli abathwele amasaka amabili.

Ezandleni lezi ezimbili kutshengisa into okuthiwa yiswabhu eyokuthesta esifisa ukuthesta ngasemlonyeni ngaphakathi ensinini zomuntu.

Kule ambulesi emileyo emgwaqweni njalo kulamaphowulu akhanya engawamagetsi kulezihlahla njalo ezilamahlamvu aluhlaza tshoko lezindlu ezikhanyayo ezintathu.

Kulomuntu owesifazane otshengisela ukuba ugqoke ijazi elimhlophe, ehlezi ekhuluma lomuntu owesifazane otshengiselayo emfanekwisweni wekhompiyutha njalo kulamabhuku aphambili kwalosisi letafula lapho akhanya ebhala khona

Kubonakalisa isihlahla esilamahlamvu amanengi aluhlaza tshoko. Ngemuva kutshengiselana njalo indlu ngaphezu kwayo esibhakabhakeni sayo. Kubenjalo lomhlabathi otshengiselayo ngaseceleni kwalesisihlahla.

Lapha kubonakalisa ugatsha lwesihlahla oluncane olutshengisela ukuba luhlaza tshoko emahlamvini, ngaphansi lutshengisela inhlabathi ebomvu.

Kuleluba eliphansi, iluba elilamahlamvu aluhlaza tshoko, njalo kulezihlahla okukhanyisela ngaphansi kwazo, kube lamahlamvu ezihlahla awele phansi.